Suurri Kun kan ibsu, gosoota faashinii keessaa isa tokko yoo ta'u, uffatatti boca garaagaraa baasuudhaan haala miidhagaa fi bareedaa ta'een kan hojjetamedha. Innis namoonni ittiin of bareechuuf, of miidhagsuuf yeroo uffataniidha.

Oduun haala taatee wanta tokko irratti hundaa'uun karaa foddaa Televiziyoonaa yookiin Raadiyoo kan dhiyaatuu dha. Innis haala taatee naannoo Sanaa uummataaf qaqqabsiisuuf kan ooluu dha.

Suura kanarraa akkuma agarruu bakka do'iin garaa garaa itti laalamu yemmuu ta'u innis teessuma garaa garaa kan of keessatti qabatuu fi namoonni of boqochiisuf yookiin of bashannansiisuuf jedhanii bakka kana kan dhufanidha. Kanaafiyyuu yeroo jalqabaafi mana do'ii kana kan qopheesse yookin kan jalqabsiise eenyu?

Suurri kun kan agarsiisuu meeshaalee mana keessatti hojjetamuu danda'ani akkasumas immoo iddoo garaagaraatti hojjetamuu danda'an yemmuu ta'uu mana keessatti bittaa fi gurgurtaaf jennee yookiin ofii keenyaaf jennee kan fayyadamnudha. Kanaafuu meeshaan kun maalirraa hojjetamuu danda'aa? maaliifis immoo nu fayyada?

Suurri kun kan agarsiisaa jiru gosoota nyaata keessa isa tokko yoo ta'u, dhalli nama ittin jiraachuudhaf jedhee soorata kana kan nyaatudha. kanaafuu sooranni kun haala kamiin qopha'uu kan danda'uu fi naannoo kamittis kan beekamee fi kan baratamedha?

Suurri kun kan agarsiisaa jiruu meeshaalee manaa keessaa isa tokko yommuu ta'u namoonni jireenya guyyaa guyyaasaanii keessatti kan itti fayyadamanidha. Innisii faayidaalee garaa garaa haa qabaatu malee namoonni irratti nyaachuuf faayidaarra ni oolchatu. Kanaafiyyuu maalirraa hojjetame?

Suurri kun kan agarsiisuu gosoota dhugaatii jiran keessaa isa baay'ee baratamaafi naannoo tokkotti kan beekamudha. Innisii karaa afaan keenyaa seensisnee gara qaama keenyaatti kan fudhannu yemmuu ta'uu faayidaalee garaa garaaf hojiirra kan ooludha. Kanaafiyyuu dhugaatiin kunii maalirraa hojjetamuu danda'a? biyya kamittis irra caalaatti beekama?

Suuraan kun kan mul'isu gosoota konkolaataa keessaa isa tokko yommuu ta'u, geejjibaaf biyya tokko irraa gara biyya biraatti kan geessuudha. Yeroo baay'ee uummatni konkolaataa kana waan fayyadamuuf, qarshiisaallee uummataaf mijataadha.

Suuraan kun kan agarsiisu namoonni yommuu hojii garaagaraa hojjetani. Hojiin kunisii mi'a garaagaraa baachuudhaan bakka tokkoo bakka biraatti yommuu geessan ni mul'ita. Isaanis jireenya isaanii itti adeemsifachuuf, maallaqa irraa argachuuf, kan hojjetani dha.

Suurri kun kan ibsu gisoota kitaabotaa keessaa isa tokko yoo ta’u, kan odeeffannoo gara garaa of keessatti qabatu, kqn barsiisu, kan gorsuu fi yaadota gara garaa waan of keessatti qabatuuf namoonni haala addaadhaan bitatanii ni dubbisu.

Qoricha aadaa, qoricha aadaa beektoota naannootti argamaniin kan qopha'u yoo ta'u, innis akka naannoo sanaatti kan beekamee fi baratame waan ta'eef uummanni naannoo sana haala bareeda fi qindoomaa ta'een, dhukkuba isaarra dandamachuuf itti fayyadamu.

Suuraan kun kan agarsiisu meeshaalee barreeffamaaf fayyadanii fi kitaabota adda addaa keessa kaahuuf oolan agarsiisa. Kunis namoonni garaa garaa waan fayyadamaniif hojii garaa garaaf fayyada. Keessattuu, barattootaaf baay'ee barbaachisaadha.

Suurri kun kan agarsiisu waraqaa odeeffannoo yoo ta’u, ergaawwan gara garaa kan of keessatti qabatu yommuu ta'u, bifa barreeffamaan kan namootaaf dhiyaatudha. Innis karaarratti kan argamu namootni bitatanii irraa dubbisanii fi odeeffannoo gara garaa kan irraa argatanidha.

Suuraan kun, kan agarsiisa jiru taphoota yommuu ta'u, taphaa miilladha. Taphoonni kubbaa miilla kunii, namoonni walitti dhufuudhani, akkata isaan tokkummaa agarsiisani dhabbatani suura garaagaraa yemmuusaan ka'an, ni mul'ata. Taphattoonni kun, tapha biyya eessa ta'u, danda'u?

Suurri kun kan ibsu hawaasa naannoo tokkoo waliin taa'anii haala miidhagaa fi qindoomaa ta'een walii wajjin hojii tokkotti bobba'uudhaan, wal gargaaruudhaan, tokkummaadhaan haala nageenya qabuun yeroo hojjetan kan ibsuudha.

Suuraan kun kan mul'atu bakka baay'ee miidhagaa bifa magariisa kan of keessaa qabu yommuu ta'u, innis uumamaan kan argamuufi naannoo sana bareechee kan jirudha. Kanaafiyyuu biqiloonni as keessatti argaman kun faayidaalee maaliif hojiirra ooluu danda'u?

Suuraan kun kan agarsiisaa jiru uffata aadaadha. Uffanni aadaa kun halluu garaa garaa kan of keessaatti qabatu kan akka: adii, keelloo, gurraachaa fi magariisa kan kana fakkaatan kan of keessatti qabatuudha. uffanni kun maal irraa hojjetamuu danda'a?

Suuraan kun kan agarsiisaa jiruu gosoota dhugaatii jiran keessaa isa tokko yemmuu ta'u manneen nyaataa garagaraa keessatti kan argamuufi namoonni bitachuudhaan kan dhuganidha. Kanaafiyyuu dhugaatii kanaa nama umurii hammamiitu dhuguu danda'a yookiin umuriin hammamii oliitu bitachuu danda'a?

Suurri Kun kan agarsiisu naannoo bareedaa ijaaf haawwataa ta'e yemmuu ta'u namoonni kan daawwachuuf biyyoota garagaraa irraa dhufanii kan daawwatanidha. Kunis magariisa gaarota garagaraadhaan kan marfamee fi biqiloota garagaraa kan of keessatti qabatudham.

Suuraan kun kan agarsiisaa jiru, gosoota kuduraalee fi muduraalee jiran keessa isa tokko yemmuu ta'u, naannoo garaagaraa keessatti kan beekamudha. innis faayidaalee garaagaraa haa qabatu malee, namoonni akka isaanitti toleedhan bitachuudhaan nyaachuu ni danda'u. Irrra caalaa biyya kamitti oomishamuu danda'a?

Suurri kun kan ibsu kopheedha. Kopheen kun faana miilaatti kan kaawwatamu yommuu ta'u, kan dubartootaadha. Isaanis miidhagina yookiin wantoota garaagaraatiif fayidaarra oolchu. Keessattuu balaan faana keenyarra akka hin geenye kan dhorkudha.

Fakkiin kun kan agarsiisu namoonni walitti dhufuudhaan haala qinda'aa fi bareedaa ta'een yemmuu sirban ni mul'ata. Akkuma beekamu muuziqaan sagalee yookiin meeshaalee garaa garaa fayyadamuun bifa gurratti toluun kan dhihaatu yemmuu ta'u, akka naannoo sanaatti bifa aadaa isaanii eeggateen kan dhihaatuudha.

Suurri kun kan agarsiisu shamarree dhaabbattee oduu dubbachaa jirtu yemmuu ta'u oduun kunis odeeffannoo garaagaraa kan of keessatti qabatu, kan biyya sana fayyadu yookiin kan naannoo san kan barbaachisu yemmuu ta'u, shamarreen kun odeeffannoo waa'ee maalii dubbachuu dandeessi?

Suurri kun kan agarsiisu gosoota bittaaf gurgurtaa keessaa tokko yoo ta’u, namootni walitti dhufuudhaan waan tokko gabaatti dhiyeessuudhaan kan gurguranidha. Wantoonni isaan gurguranis akaakuu gara garaa yoo ta'u wantoota akka timaatumaa, qullubbii adii fi kan kana fakkaatan kan of keessatti qabatudha.

Suurri kun kan agarsiisu gosoota dhugaatii jiran keessaa isa tokko yemmuu ta'u biyya garaagaraa keessatti kan baratamedha. Innisii wantoota garaa garaa irraa kan oomishamu yemmuu ta'uu fayyummaa qaamaa fi kan kana fakkaataniif ni fayyada. Biyya kamtu irra caalaa dhugaa? maalirraas hojjetama?

Suurri kun kan agarsiisu meeshaalee bareedinaa keessaa isa tokko yommuu ta'u qaama keenyatti kan dibatamuu fi faayidaalee garaagaraa qaba innis qaama namootaa bareechuu, miidhagsuu fi laaffisuuf kan hojiirra ooludha. Meeshaa kana yookiin wantoota bareedinaaf fayyadamnu kana irra caalaa eenyutu fayyadama?

Suurri kun kan agarsiisu gosoota dhugaatii keessaa isa tokko yommuu ta'u, namoonni garaagaraa bitachuun kan fayyadamaniidha. Innisii dhugaatii lallaafaa osoo hin taane, alkoolii kan of keessatti qabatu sababa ta'eefii namoonni garaagaraa ni fayyadamu.

Suuraan kun kan agarsiisu mana jireenyaa yemmuu ta'u innis gamoodha. Lafarraa ol ka'ee kan ijaaramee fi namoonni garaa garaa keessa buufachuun kan jiraatanidha. Kanaafiyyuu gamoon akka addunyaatti beekamaan gamoo maal jedhamudha?

Adeemsa namoonni walitti dhufuudhaan waantoota isaan barbaachisu maallaqa waljijjiiruudhaan wal irraa bitatan yeroo ta'u, qonnaan bultoonni wantoota oomishan gabaatti dhiyeessu. Namoonni yookiin daldaltoonni immoo maallaqa isaaniin yeroo bitatan kan adeemsifamudha.

Suurri kun kan inni ibsu oduu ammeedha. Innis odeeffannoo hatattamaa karaa foddaa televizyiinii kan dhiyeeffamuu fi namootaaf oduu isaan dhagahuu fi ilaaluu qaban waan ta’eef baay'ee barbaachisaadha.

Suuraan kun kan mu'isu durbar miidhagdee faayamtee bareeddee jirtudha. Kunis calaqqisiistuu aadaa Saba isheeti. Namoonnis sirna gara garaa kannen akka gaa'ilaa, sirnoota gara garaa irratti uffachuun aadaa biyya isaanii kan calaqqisiisanidha.

Suurri kun kan agarsiisu mana jireenyaadha. Manni jireenyaa wantoota dhala namaaf barbaachisan keessaa isa baay'ee gaarii fi murteessaa ta'edha. Fayidaa baay'ee haa qabaatu malee fayidaasaa keessaa inni muraasni bakka namoonni itti boqotanii fi aara itti galfatanidha.

Suurri kun kan agarsiisu gamoo miidhagee baredee hojjetame dha. Kunisi seenaa keessatti kan beekamu yommuu ta'u, injifannoo bara durii taasifame ittiin yaadachuufi biyya tokko keessatti baay'ee beekama. Namoonnis naannoo isaaniitti waan argamuuf gamoo kana dhaqanii daawwachuun ni ilaalama.

Suuraan kun kan agarsisuu, haala teessuma lafaa yommuu ta'u, bu'a ba'i gara garaa kan ofkeessatti qabatu, ol ka'insa kan qabufi gad bu'insa kan qabudha. Kanafiyyuu haalli teessuma lafaa kun naannolee kam keessatti irra caalaatti mul'achuu danda'a?

Surri kun kan ibsuu gosoota Elektironiksii isa baay'ee ammayaahaafi namooni yeroo baay'ee faayadamaan keessa isaa tokkodha. Faayiidaan isaas kan baay'ee namatti tolufi gaarii ta'eedha. Innis naannoo keenyaa sagaleen akka in jeqneefi ofi keenyaa qofa karaa bilbilaa keenyaa akka dhageenyuuf nu gargaara.

Suura kanarraa akkuma argaa jirru shamarree baay'ee bareeddu miidhagdee dhaabbatudha. Ishiinis uffata miidhagaa yeroo sanatti yookin biyya sanatti beekamu kan uffattu yemmuu ta'uu halluu garaa garaadhaan kan hojjetamedha. Kanaafiyyuu uffanni kunii biyya eessaatti irra caalaa beekama?

Hojiin namoonni jireenya isaanii adeemsifachuuf jedhanii yeroo muraasaaf ta'ee yeroo turiinsa qabuuf waantota garaagaraa irratti bobba'uudhaan dalaganiidha. Kan akka kophee namoota qulleessuu , fuduraa fi kuduraalee garaagaraa gabaatti baasanii gurguruu fi kanneen kana fakkaatanidha.

Amantii! Amantiin kan namni tokko naa ta'a jechuun yaadasaa guutuu fi jireenyasaa guutuu laatee uumaasaa ittiin galateeffatudha. Kunis karaa garaa garaan galateeffachuu danda'a. Akka biyya sanaatti kan beekame, aadaa fi safuu sanaa kan beeksisu ta'uus ni danda'a.

Suurri kun kan agarsiisu barattoonni daa'imman walitti dhufuudhaan, sirna eebbaa isaanii irratti suuraa yommuu ka'an ni mul'ata. Barumsi akkuma sammuu dhala namaa qaru ijoollonni kunis sammuu isaanii qarsiisuuf jecha barumsa isaan baratanii sadarkaa tokko irra gahanii eebbifamaa jiranidha.

Suurri kun kan agarsiisaa jiruu nama beekamaa akka biyyasaatti jaallatamaafi filatamaadha. Karaalee miidiyaalee garaa garaa kan dhiyaatuufi namoonnisii isa laaluu kan jaallatanidha. Kanaafiyyuu lammummaan namicha kanaa maal ta'uu danda'a?

Suurri kun kan agarsiisu gosoota kitaaba keessaa isa tokko yemmuu ta'u, kana irratti yaadannoo qabachuuf, wantoota garaa garaa irratti barreeffachuuf kan nu fayyaduudha. Keessumaa daa'imoonni kutaa gadii jiran akka irratti barreessanii fi akka irratti shaakalaniif.

Imala Turiizimii fi Godaansa: Imalli turiizimii biyyoota gara garaa deemuu fi wantoota biyyicatti argamu, uumamaanis ta'ee namtolchee daawwatanidha. Godaansi immoo sababa rakkoo uumamaa yookaan namtolcheetiin biyyaa gara biyya, magaalaa gara magaalaa adeemanidha.

Suurri kun kan agarsiisu, gosoota kuduraalee fi muduraalee jiran keessa isa tokko yemmu ta'u, faayidalee garaagaraa kan qabuudha. Innis jabina qaamaa fi fayyumma qaamaf ni oola. Akkuma suuraa kanarraa arginu, kan akka raafuu fi kkf kan of keessatti qabatuudha.

Suuraan kun kan mul'isu, dubartoonni of miidhagsuuf jecha faaya garagaraa yommuu kaa'atan yommuu ta'u, innis calaqisiiistuu aadaa saba tokkooti. Naannoo mormaatti, gurraafi kan kana fakkaatanitti kan keewwatamudha.

Suurri kun kan ibsu bakka bashannanaa yeroo ta'u, namoonni sammuu isaanii bohaarsuuf jecha bakka tokko deemanii kan daawwatanii fi kan itti bashannaniidha. Innis wantoota magariisaa fi biqiltoota garaa garaa kan of keessatti qabateedha.

Suurri kun kan agarsiisu biqiloonni garaagaraa haala bifa qindaa'aa fi bareedaa ta'een tartiibaan yommuu jiran yommuu ta'u, akkuma beekamu qonni deemsa lafa qotuudhaan biqiltoonni garaagaraa dhaabaman sababa ta'eef naannoo sanaaf wantoota barbaachisan keessaa isa jalqabaa dha.

Rifeensa mataa, rifeensi mataa adda keenyaa olitti kan argamudha. Irra caalaan bifaan gurraacha yeroo ta'u uummaman nama hundumaaf kan kennamedha. Keessattuu durbootaaf immoo miidhagina isaaniiti.

Suurri kun kan agarsiisuu mana jireenyaa yemmuu ta'uu, manni jireenyaa dhala namaaf wantoota barbaachisan keessaa isa tokkodha. Innisi bakka namoonni keessa buufatanii jireenya isaanii jiraatanidha. Kanaafiyyuu manni jireenyaa kunii maalirraa hojjatame?

Suurri kun kan agarsiisu mallattoo dha. Mallattoon kunis bakka-bu'ee wanta tokkoo yommuu ta'u, namoonni ergaa garaagaraa dabarsuu fi bocaaf bifa garaagaraa itti baasanii yeroo hojjetan yommuu ta'u, dhaabbilee garaagaraaf illee kan hojiirra ooluu dha.

Suurri kun kan agarsiisu oomisha gabaa guddaa keessatti argamu dha. Innis namoonni bitachuufi gara gabaa guddaa gaafa dhufan wantoota barbaadan kan keessatti argatanidha. Innis nyaataaf, wantoota garaagaraaf kan oolu yeroo ta'u, namootaaf baay'ee barbaachisaa dha.

Suurii kun kan agarsiisuu bineensa bakkeedha. Bneensi bakkee kun maqaansaa sardiida yookan jeedala jedhama innisii bakkeetti kan argamuufi namatti madaqee kan hin jiraannedha. Yeroo baayyee namoota yookin saree ciniinuudhanii dhukkuba gara garaa dabarsuu dandeessi. Dhukkubni isheen dabarsuu dandeessu maqaan isaa maal jedhama?

Suurri kun kan agarsiisu gosoota konkolaataa jiran keessaa isa baay'ee murteessaa fi namoonni yeroo baay'ee fayyadamanidha. Innisii mi'a garaa garaa irratti feesifachuuf kan fayyadu yommuu ta'u biyya tokkorraa gara biyya biraatti geessuufis ni gargaara , Kanaafiyyuu yeroo akkamii fayyadamna? Maaliifis fayyadamna?

Suurri kun kan agarsiisu mallattoodha. Mallattoon bakka bu'ee wanta tokkoo yemmuu ta'u namoonni ergaa garaa garaa dabarsuudhaaf jedhanii boca gara garaa baasanii yemmuu hojjetan ni mullata. Kanaafiyyuu mallattoon kunii maalif barbaachise? maalif gargaara?

Suurri kun kan ibsu namoonni mana jireenyaa isaanii fuuldura taa'uudhaan haala garaa garaa utuu waliin dubbatanii, jireenya isaanii utuu walii qoodanii, akkaataa walitti dhufeenya hariiroo naannolee wajjin waliin jiruu otoo dubbatanii kan mul'atudha.

Suuraan kun kan ibsuu gosoota meeshaalee manaa keessaa isa tokko yommuu ta'u, namoonni itti fayyadamuudhaaf wantoota garagaraaf hojiirra ni oolchu. Fayidaasaa keessaa inni tokko; biddeen keessa kaa'anii akka yeroo muraasaaf yookiin yeroo dheeraaf tursiisuuf kan gargaarudha kanaafiyyuu maal irraa oomishamuu yookiin hojjatamuu danda'a?

Suurri kun kan ibsu gosoota mana nyaataa keessatti argamu keessaa isa tokko yommuu ta'u, baay'inaan kan namoonni bitatanii dhuganii fi kan namoonni bitatanii nyaatan waan ta'eef, akka biyya sanaatti kan beekamuu fi kan jaallatamudha.

Fakkiin kun kan agarsisuu gosoota kitabaa jiraan keessaa isaa tokko yommuu ta'u, seenaa biyyoota gara garaa kan of keessatti qabatudha. Innis beekumsa kan of keessa qabu waan ta'eef namoonni dubbisuudhaan seenaa biyyaa isaani, seenaa naannoo isaa kan irraa hubatanidha.

Kun kan ibsu beeylada manaa fi bineensota bosonaadha. Beeyladni manaa bineensota namatti madaqanii namaa wajjin jiraachuu danda'anii fi miidhaa namarraan hin geenyee dha. Bineensonni bosonaa garuu jireenyi isaanii bosona keessa kan taasisanii fi namatti madaquu kan hin dandeenye dha.

Suuraa kanarraa akkuma argaa jirru meeshaa mana keessatti itti fayyadamnu isa baay'ee namoonni yeroo baay'ee itti fayyadamanidha. Innis fal'aana. Fal'aanni kunii wantoota itiin sochoosuufi wantoota garaa garaafillee nu fayyada. Kanaafiyyuu maalirraa hojjetamuu danda'a?

Suurri kun kan agarsiisaa jiruu hawaasni biyya tokkoo walitti dhufuudhaanii bifa bareedaa fi qindaa'aa ta'eenii sirba garaa garaa yemmuu isaan dhiheessan ni mul'ata. Sirbi isaan dhiheessaa jiran kuniifisii akka aadaa fi safuu isaanii eeggatedha. Kanaafiyyuu namoonni yookiin hawaasni biyya kanaa saba biyya kamii ta'uu danda'u?

Suurri kun kan agarsiisuu meeshaalee manaati. Meeshaalee manaa keessaa isa baay'ee barbaachisaafii namoota mana isaanii keessaa kan hin dhibamnedha. kunis faayidaansaa irra taa'uufii yookiin immoo irra ciisuuf kan gargaarudha. kanaafiyyuu meeshaan kuni maalirraa yookiin maal fa'irraa hojjetama?

Suurri kun kan mul'isu namicha baayyee beekkamaa, akka addunyaattillee baayyee jaallatamaa fi saba isaaf lammii isaa bilisa baase yommuu ta'u, kabaji guddaan kan kennamuufi akka biyya isaatti baayyee filatamaa kan ta'eefi nama baay'ee jaallatamaa.

Suurri kun kan agarsiisuu Kuduraaleef Fuduraalee yommuu ta'u faayidaa garaagaraaf kan hojii irra kan oolu dhalli namaa kan itti fayyadamu yommuu ta'u fayyummaasaaf jabina qaamaafi kan kana fakkaataniif hojiirra kan ooludha. Kuduraaleef muduraaleen kunii bakka kamitti argamuu haala qilleensaa kam keessattis guddachuu danda'u?

Suuraan kun kan agarsiisu gosoota elektirooniksii keessaa isa tokko yommuu ta'u, namoonni baadiyyaa irra caalaa kan fayyadaman yommuu ta'u, odeeffaannoo garaagaraa namootaaf waan kennuuf namoonni ni filatu. Innisi odeeffaannoo biyya alaa fi biyya keessaa haala gaarii ta'een karaa sagalee kan dhageessisu dha.

Suurri kun kan agarsiisu bareedinaaf kan oolu, fuulatti kan dibatamu, bareechuuf, addeessuuf fi wantoonni fuularra akka hin jiraanne gochuuf kan fayyadu yoo ta’u, durboonni fuula isaanii miidhagsuuf kan fayyadamanii fi gabaarraa kan bitatanidha.

Suurri kun kan agarsiisaa jiruu gosoota nyaatotaa jiran keessaa isa baay'ee namoonni jaallatanii fi nyaachuuf filatanidha. Foonirraa kan hojjetamu yommuu ta'u akka biyyaa yookiin naannoo tokkootti baay'ee kan jaallatamudha. Kanaafiyyuu nyaanni kunii beellada akkamiirraa qophaa'uu danda'a?

Suurri kun kan agarsiisu namoonni jireenya isaanii adeemsifachuuf jedhanii waantoota garaa garaa irratti yeroo bobba'an mul'ata. Kunis akka naannoo sanaatti qodaa, meeshaa garaa garaa baachuudhaan yookiin wantoota garaa garaa hojjechuudhaan jireenya isaanii kan gaggeeffatanidha.

Suurri kun kan agarsiisu gosoota dhugaatii jiran keessaa isa tokko yemmuu ta'u, akka naannoo biyya tokkootti kan beekamuu fi kan jaallatamudha. Innis yeroo sirna gaa'elaa fi ayyaana garaa garaa irratti kan fayyadamanidha. Kanaafiyyuu haala akkamiin yookiin adeemsa akkamiidhaan dhugaatiin kun qophaa'uu danda'a?

Suuraan kun kan agarsiisuu bifa abaaboo fakkaateen wantoota miidhagsanii hojjechuu yemmuu ta'u, manoota garaa garaa keessatti fannisuudhaan, bifa bareedaan fi mana sana bareechuuf kan hojiirra ooluudha. Innis bifa cuquliisa kan of keessatti qabatuudha. Abaaboon kun yookiin bifni miidhagaan kun maal irraa hojjetamuu danda'a?

Geejjibaa fi konkolaataa: Wantootni dhalli namaa itti fayyadaman keessaa isa tokko yommuu ta'u, sochii biyyaa biyyatti ,bakkaa bakkatti deemuudhaaf hojiirra oolanidha. Dabalataanis yeroo qusachuu fi dhamaatii hir'isuuf ni fayyada.

Qoricha Aadaa Qorichi aadaa qoricha yeroo dhukkubbii hatattamaaf mamoota beektota naannootti argamaniin namaaf kennamu yoo ta’u, biqiltoota nannootti argaman irraa kan qophaa'udha.

Miidhagsuu jechuun adeemsa wantoota ijaaf hawwataa ta'e fayyadamuun bakka tokkoo yookiin mana qophiin addaa itti dhiyaatu haala bareedaa ta'een yeroo tottolchamee namaaf dhiyaatudha.

Suuraan kun kan mul'isu namooni aadaa saaniifi safuu isaaniitti fayyadamuun waliin ta'anii maree gara garaa yeroo tasisaan kan gorsaa qabu kan maree gara garaa qabu jireenyaa isaani wajiin mari'achuun kan agarsiifamudha. Naannoo sanaafis kan baratamedha.

Suuraan kun kan ibsu uffata aadaa namoonni garagaraa uffachuudhaanii bakkeetti bahanidha. Uffanni aadaa kunisii calaqqisiistuu biyya isaanii sababa ta'eefi namoonni uffachuu ni jaalatu. Uffata aadaa kana eenyufaatu uffataa biyya kamfaatti uffata?

Dhugaatii Dhugaatiin wanta karaa afaan keenyaan seensisnee qaama keenyatti fudhannu yeroo ta'uu innis bishaan, dhugaatii lallaafaa yookiin alkoolii of keessaa qabu ta'uu danda'a.

Suurri kun kan ibsuu, gosoota nyaataa jiran keessaa isa tokko yemmuu ta'u, namoonni beelada garaagaraa qaluudhaan kan soorataniis ta'u nyaataniidha. . Sooranni kun faayidalee garaagaraa kan ofkeessatti qabatu yemmu ta'u, dhalli namaa kan itti fayyadamuudha. Kanaafiyyu nyaatni kun garee nyaataa isa kam keessatti ramadamuu danda'a?

Suuraan kun kan inni mul'isu magaalaa irraa kan fagaatte bakkaa baay'ee miidhagina qabduufi bushaaniin marfamee argamu yeroo ta'u, namoonni hiriyoota isaanii waliin yookiin maatii isaanii waliin dhaqanii itti bashannananidha.

Suurri kun kan agarsiisu wantoota durboonni fayyadaman keessaa isa tokkodha. Innis oomisha keessa galuudhaan akka wantoota barbaachisaa ta'eetti kan bahudha. Innis dibata qaamaa , dibata rifeensaa fi wantoota garaagaraaf illee fayidaarra ni oola.

Suuraan kun kan agarsiisuu teesuma yemmuu ta'uu bifoota geengoo qabatee tartiibaan kan argamudha. Teessumni kunisii biiroo adda addaa keessatti kan argamuufi fayidaalee garagaraaf hojiirra kan ooluudha. teessumni kunis maalirraa hojjatamuu danda'a?

Kun kan ibsu rifeensa mataa dha. Rifeensi mataa adda keenyaa olitti kan argamu yammuu ta'u; uumamaan nama hundumaaf kan kennameedha. Keessattuu durbaaf miidhagina ishee dha.

Suuraan kun kan ibsu fuduraalee fi muduraaleedha. Fuduraalee fi muduraaleen jireenya dhala namaa keessatti nyaata baay'ee barbaachisaa ta'e yeroo ta'u, jabina qaamaaf, fayyummaa qaamaaf, haala qaamaa guutummaatti sirriitti kan jabeessee dhaabudha.

Suurri kun akkuma agartan gosoota qonnaa keessaa isa tokko yommuu ta'u, lafa qotuudhaan biqiltuu garaagaraa yommuu dhaabamu kan nyaataaf ta'uu yookiin immoo wantoota garaagaraaf kan fayyadudha. Kanaaf iyyuu qonni kun bakka kamitti irra caalaattii oomishamuu yookiin qotamuu danda'aa?

Suuraan kun kan mul'isu bakka baay'ee bareedaa ta'eefi ijaaf hawwataa ta'e haala adda addaa faayadamuudhan kan midhegfamudha. Innis guyyaa dhaloota bakka itti kabajamuu baay'ee miidhagee ijaaf hawwata ta'etti kan dhiyeeffamedha.

Imala turizimii xiqqoodha. Imalli turizimii biyyoota garaagaraa wantoota biyyichatti argamu uumamanis ta'e man-tolchee ta'edha. Kunimmoo sababa rakkoo uumamaan yookaan nam-tolcheen biyyaa gara biyyaatti magaalaa gara magaalaatti adeemanidha.

Suurri Kun kan inni agarsiisu kophee yoo ta'u innis gosoota kophee dubartootni kaawwatanidha. Innis faana miillatti waan kaawwatamuuf balaa miila keenya irraa ittisuuf gargaara.

Suurri kun kan agarsiisu meeshaalee mana keessaa kan barbaachisaa fi yeroo baay'ee namoonni itti fayyadamanidha. Meeshaan kunis sibiila garaagaraarraa kan hojjatame yemmuu ta'u, baay'ee cimina kan qabudha. Kanaafiyyuu meeshaa kana fayidaa maaliif hojiirra oolfachuu dandeenya?

Suuraan kun kan agarsiisuu gosoota bittaaf gurgurtaa jiran keessaa isa tokko yemmuu ta'uu naannolee garaa garaa keessatti kan gurguramudha. Innis warshaa seenuudhaan bifa garagaraa fi boca gara garaa dhaan kan hojjetamudha. Meeshaaleen kunii maalirraa hojjetamanii? Faayidaansaaniis maalidha?

Suurri Kun kan agarsiisu, namoonni yookiin hawaasni biyya tokkoo walitti dhufuudhaan bifa aadaa fi safuu isaanii eeggateen waliin wajjin yemmuu sirban ni mul'ata. Kunis calaqqisiistuu aadaa biyya sanaa waan ta'eef hawaasni tokkummaadhaan walitti dhufuudhaan bakkeetti bahee walii wajjin kan dubbatuu fi walii wajjin aadaa isaa kan ibsudha.

Suuraan kun kan agarsiisu qorichoota aadaa keessaa isa tokko yommuu ta'u, biyya hundumaa keessatti waan hin argamneef namoonni qoricha kana argachuu fedhanii biyya baay'ee keessa deemanii argatu. Kunis dhibee isaanii irraa akka fayyaniif ni fayyada.

Ogummaa fi Aadaa: Ogummaan dandeettii namni tokko beekumsa isaatti fayyadamee wanytoota adda addaa ittiin kalaqudha. Aadaan immoo ibsituu sabaa yookiin uummata naannoo tokkooti. Kan ibsus akkaataa uffannaa, nyaataa fi jireenya uummatichaati.

Suurri kun kan agarsiisu gosoota bittaaf gurgurtaa keessaa isa tokko yoo ta’u, namoonni jireenya isaanii ittiin adeemsifachuuf wantoota taasisanidha. Kunis mana tokko kireeffachuudhaan haala bareedaaf qindaa'aa ta'een wantoota yommuu gurguran kan mul'atuu fi naannoo sanatti kan beekamedha.

Suurri kun kan agarsiisu bakka baay'ee miidhagaa fi bareedaa ta'e yommuu ta'u, yeroo sirna eebbaa kan sirriitti miidhagee haala namatti toluun kan dhiyaate dha. Inni kunisii wantoota garaagaraa fayyadamuudhaan kan qophaa'u yommuu ta'u, namoonni kan yeroo baay'ee fayyadamanii fi jaallatanii dha.

Suuraan kun kan mul'isu kitaaba. Kitaabni madda beekumsaa yommuu ta'u, wantoota garaagaraa keessaa kan argannu yommuu ta'u, barsiisuuf, jabeessee dhaabuuf yookii sammuu dhalootaa qaruuf kan fayyadu waan ta'eef, hawaasa tokkoof kan barbaachisu dha.

Suurri kun kan agarsiisu bittaaf gurgurtaadha. Bittaaf gurgurtaan kun bakka tokkotti walitti qabanii wantoota baay'ee ofkeessatti qabatu. Inni kunis jireenya dhala namaaf wantota barbaachisan kan akka nyaataa , wantoota bitamuu qabu wantoota mana keessaa kan of keessatti qabu waan ta'eef baay'ee barbaachisaadha.

Suuraan kun kan agarsiisu siyaasa biyya tokkoo yommuu ta'u, siyaasnis gareedhaan ta'uun hawaasni yookiin namoonni yaada walfakkaataa qabaachuun waan tokkorratti ejjennoo cimaadhaan gocha isaan taasisanidha. Kunis haala naannoo irratti nagaa akka fidaniif wantoota taasifamudha.

Suurri kun kan agarsiisu barumsa gara garaa, yaadannoo gara garaa kan irratti qabannu, akka yeroo dheeraa nuu turuuf kan nu fayyadudha. Innis barumsa gara garaa waan of keessatti qabatuuf yeroo dheeraa nuuf tura. Kanaaf barattootaaf baay'ee barbaachisaadha.

Suurri kun kan agarsiisu oomishaalee gara garaa warshaa keessaa ba'anii gara suuqiitti geeffamanii wantoota gurguramanidha. Innis dhala namaatif kan barbaachisuufi wantoota gara garaa kan wantoota dibatamuu danda'u, wantoota nyaatamuu danda'aniifi kan kana fakkaatan kan ofkeessatti qabatudha.

Suurri kun kan agarsiisuu namoonni yookiin dargaggoonni walitti dhufuudhaanii injifannoo isaan taasisanidha. Injifannoon kunisii ispoortii irratti yommuu ta'u kubbaa miilaa injifachuudhaan gammmachuu isaanii kan ibsachaa jiranidha. Kanaafiyyuu gareen taphattoota kanaa maal jedhamee beekkama?

Suurri kun kan agarsiisu bakka baay'ee jaallatamaa fi filatamaa ta'edha. Inni kunis gaaraan kan marfame, biqiloota babbareedaa kan of keessaa qabu, fi ijaan illee hawwisiisaa kan ta’edha. Kanaafiyyuu namoonni gara garaa biyya isaanii dhiisanii bakka kana daawwachuu baay'ee jaallatu.

Kan ibsu ogummaafi aadaadha. Ogummaan dandeettii namni tokko beekumsa isaatti fayyadamee wantoota adda addaa itti kalaqudha. Aadaan ammoo ibsituu sabaa yookaan uummata naannoo tokkooti. Kan ibsus akkaataa uffannaa, nyaataaf jireenya uummatichaati.

Suuraan kuni kan agarsiisuu, hawaasni biyya tokkoodha. Hawaasni biyya tokkoo amantii, aadaa fi bifaan osoo wal hin qoodiin tokkummaan walii wajjin jiraatudha. Kanaafiyyuu akkauma suuraa kana irraa arginuu, hawaasa biyya kamii ta'uu danda'u

Suuraa kanarraa akkuma argaa jirru namicha baayyee beekamaa ta'eefi baayyee namoonni ilaaluuf jaalatanidha. Innis karaalee miidiyaalee garagaraatti kan dhiyaatu yommuu ta'uu namooota gaaffii garagaraa gaafachuuni haasawwaa garagaraa waliin taasisu. Kanaafiyyuu namichi kun maqaansaa eenyu jedhamuudhaan beekama?

Suuraan kun kan agarsiisu beeylada manaadha. Beeyladi manaa kun namoonni yeroo baay'ee kan jaallatanidha. Mana isaanii keessaallee kan hin dhibamnedha. Beeyladni kun fayidaalee garaagaraa haa qabaatu malee, namoonni mana isaanii keessa akka inni hin dhibamne ni jaallatu. Kanaafiyyuu beeylada kana fayidaalee akkamiif hojiirra oolchatu?

Suurri kun kan agarsiisaa jiru, gosoota bittaaf gurgurtaa jiran keessaa isa tokko yemmuu ta'u, innis zayita. Zayitni kun bifaan gara keellootti kan deemu yemmuu ta'u, namoonni bitachuudhaan kan fayyadamaniidha. Faayidaan zayita kanaas maak ta'uu danda'a?

Suuraan kun, kan agarsiisu, mana rifeensadha. Manni rifeensa bakka dhiiroonni dhufani rifeensa mataa isaani muratan, yemmu ta'u, bareedinaa fi miidhagina garaagaraa itti baasani, rifeensa mataa isaani yeroo muratan ni argina. kanaafiyyuu rifeensa mataa murachuun, meeshaalee akkam, akkamiidhan, rifeensa mataa murachuu danda'u?

Suurri Kun kan agarsiisuu gosoota meeshaa jiran keessaa meeshaa aadaadha. Meeshaan kuniin Kiraara kan jedhamuu fi namoonni sirba garaagaraa sirbuuf jedhanii meeshaa kana ni fayyadamu. Kanaafiyyuu meeshaan Kuni maalirraa hojjetamuu danda'a?

suuraan kun kan agarsiisuu mana jireenyaa yommuu ta'uu, manni jireenyaa fayidaalee gara garaa qaba. Akkuma arginuu fakkii kanarraa manni jireenyaa kun godoo yommuu ta'uu magaalaarraa fagaatee kan argamudha. Kanaafiyyuu godoon kun maalirraa ijaarrame?

Suurri kun kan agarsiisaa jiru, karaalee bittaafi gurgurtaan taasifamu keessaa isa tokko yammuu ta'u, namoonni sorata isaaniif jecha karaalee gara garaadhaan bittaa yammuu taasisanidha. Kanaafiyyuu bittaa kana irra caalaa kan ademsiisu eenyudha?

Suuraan kun kan agarsiisaa jiru wantoota gabaa guddaa keessatti argaman yemmuu ta'an, namoonni gabaa guddaa deemuudhaan wantoota isaan bitatan keessaa isa tokkodha. Innis dhuguudhaaf yookiin nyaachuuf kan gargaaruudha. Kanaaf iyyuu yeroo hammamii turuu danda'aa? Bakka kamittis irra caalaatti argachuu dandeenya?

Suurri kun kan argisiisu mallattoo yemmuu ta'u, mallattoon bakka bu'ee wanta tokkoo namoonni ergaa garaagaraa dabarsuuf boca garaagaraa itti baasanii hojjatanidha. Innis dhaabbilee garaagaraa kan bakka bu'u yemmuu ta'u, dhaabbilee isa kam bakka bu'uu danda'a mallattoon kun?

Suuraa kanarra akkuma agarru, namoonni yookiin haawasni biyya tokkoo walitti dhufuudhan utuu waliin sirba jiranii argina. Sirbi isaanii kunis akkaataa aadaa fi safuu biyya isaanii eeggate kan dhi'aacha jiraanidha. Kanaafiiyyuu haawasni kun, aadaa kam? yookiin biyya kam ta'u danda'u?

Fakkiin kun kan agarsiisu, gosoota biqiltoota jiran keessaa isa tokko yommuu ta'u, magaalaa irraa fagaatee kan dhaabameedha. Innis bifa magariisa kan of keessatti qabatu yommuu ta'u, haala addaadhaan kan tartiibasaa eeggatee dhaabamee dha. Faayidaan isaa maali? fi eessattis argamuu danda'a?

Qoricha aadaa, qorichi aadaa qoricha yeroo dhukkubbi atattamaaf namoota beektoota naannootti argamaniin namaaf kennamuudha.

nyaata nyaanni bu'uraalee dhala namaaf murteessaa ta'e keessaa isa tokko yeroo ta'u innis humna kan nuuf fi dalagaa dalaguuf jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti kan nu barbaachisuudha.

Hawaasaa fi maatii hawwaasni namoota naannoo tokko jiraatan aadaa seeraan bulmaataa fi kan kana fakkaatan waliif qooduudhaan tokkummaadhaan kan walii wajjin jiraatan yeroo ta'uu maatiin immoo mana tokko keessa kan jiraatan walitti dhufeenya dhiigaan tokko ta'e kan qaban kan walii wajjin jiraatandha.

kun kanibsuu akkaataa uffannaan namoonni garaagaraa akka fedhii isaanii fi yeroo irratti hundaa'uun uffannaa gosa garaagaraa haala miidhagaa fi ijaafaawwataa ta'iin yeroo uffataniidha

Meeshaaleen wantoota dhalli namaa itti fayyadamu keessaa isa tokko yoo ta'u. ireenya guyyaa guyyaa isaa salphifachuuf qonnaa irratti, ijaarsa irrattii fi kan kana fakkaataniif hojii irra kan oluudha.

Geejjibaafi konkolaataa, Geejibaafi Konkolaataan waantonni dhalli namaa itti fayyadamu keessaa isa tokko yeroo ta'u sochii biyyaa biyyatti bakkaa bakkatti deemuudhaaf hojiirra oolanidha. Dabalataanis yeroo qusachuu fi dhamaatii hir'isuuf nifayyada.

Muuziqaa; muuziqaan sagalee yookiin meeshaalee garaagaraa fayyadamuun bifa gurra namaatti toluu fi hawwataa ta'een kan qophaa'uu fi miira keenya kan ittiin ibsannuudha.

bakki bashannanaa namoonni yeroo f ba'arsuuf jedhanii bakka wantoonni garaagaraa jiru namtolchees tee'uumamaan wantaa argamu dhaqanii ittiin yeroo isaanii dabarsaniidha

Suurii kun kan ibsuu gosoota kitaabotaa keessaas tokko yeroo ta'uu. namoota beekumsaa garaa garaa qabanii kan maxxaanfameedha. innis barsiisuu, jabeessuu, gorsuu, cimsee dhaabuu fi ergaa garaa garaa kanaa offi keessatti qabatu yeroo ta'u. Asoosama jedhamees ni beeka.

kun kan ibsuu meeshaalee elektrooniksii yeroo ta'u meeshaalee jireenya guyyaa guyyaa keenya saphifachuuf itti fayyadamnu yeroo ta'an gochaalee yeroo dhiiraa fi humna guddaa gaafatan yeroo gabaabaa fi homna xiqqaan dallaguuf nu gargaaraniidha